Binyɛra n bɛ duu puuni ka teebuli ʒɛya ka binshɛli tam dizuɣu ka bolfu biɛni ka kuɣusi biɛni ka bin piɛlli pa kuɣusi zuɣu

niriba n-chana n-doli soli chana ka ba bɛ binkɔbiri ka shɛba ye neen' piɛla ka shɛba ye neen' sabila ka mɔri be ni maa ni ka zoya be di tooni.

Nuhi n biɛni gbanpiɛla nuhi n gbubi kopu piɛlli ka bin sabinli bɛ dinni ka teenuli ʒɛ o tooni ka binyɛra tam dizuɣu parantɛ piɛla ka bin sabinli bɛ di puuni

niriba n-zaya ka gbuni tuuta nima zaɣ' vakahili ni zaɣ' ʒee ka so za bɛ tooni ka ye liiga piɛlli la so be di tooni.

Niriba n ʒɛ yili tooni zaɣa tankpaɣu ka so ʒɛ di tooni ka ye niɛn'sabla ka pili zipil'sabinli ka sheba ʒi yaɣa sheli polo ka sheba ye niɛn'sabla ka sheba so niɛn'piɛla.

Kuɣusi za duu puuni ka binyara pa dizuɣu ka teebuli ʒia ka binpiɛlli pa teebuli zuɣu zaɣa dozim pa kuɣusi zuɣu ka binpiɛlli tabi dikpini.